Paɣa n zali kurifooti ka zaŋ duɣu tam di zuɣu teebuli nyɛla din ʒɛ paɣa maa tooni katahapoŋ ni suwa ni chɛriga ti pahi ŋmani piɛlli tam teebuli maa zuɣu kuriga nyɛla din ʒɛ teebuli loŋni waagashe nyɛla din bɛ kuriga bili ni ʒɛya paɣa maa ʒila dikpuni din kama nyɛ zaɣ tankpaɣu gbuni

salo bin kanli galisi nyɛla bin deei kpɛ ŋo paɣaba ti tabili dabba lora ayi nyɛla din ʒɛya loori yini nyɛla zaɣ ʒiɛ ka yini nyɛ zaɣ nuɣso ka bi zaŋli tam tani ʒiɛhi zuɣu paɣaba nyɛla bin biɛni ti tabili dabba

Duu dini dihi nachinsi kuɣu bala ti pahi tɛɛbuli nyɛla sini zaya bolifu nyɛla dini zɛya n gɔŋ ti kpa kuɣu piɛlli ka Silimiinsi kikaa nyɛ dini yili li ka di mali takoro bihi dini kama nyɛ zaɣi piɛla ka di kuɣu shɛŋa nyɛ zaɣi vakaha.

dabba ayi nyɛla bin ʒi teebuli din kama nyɛ zaɣ dozim ka nuchɛhi baŋa din kama nyɛ zaɣ sabinli ka di kanli nyɛ dibaanahi ka doo nyɛ ŋun gbubi laɣa piliga o nuuni ka zaŋ o nu yini dihiri nuchɛ baŋa ka yɛ sitiri piɛlli

Binwola n nyɛ din deei kpɛ ŋo zaa a yili wotamilo Alaafee ni kodu n ti pahi moonsi nyɛla din deei kpɛ ŋo zaa kamantoosi ni mana nyɛla din biɛni n ti pahi alibarisa paɣaba ayi nyɛla bin ʒi soli zuɣu ka so chinchina ka pili zipili sabila

salo bin ka kanli nyɛla bin bɛ duu din dihi nachiinsi paɣa nyɛla ŋun yɛ sitira din kama nyɛ nyɛ zaɣ dozim ka so jinjɛm din kama nyɛ zaɣ tampilim ka baaji din mali naba ʒɛ o tooni bi bil nyɛla ŋun kpabi baaji o nyaanga ka bahi zabiri o nyaanga

kuli karili ŋo ni ŋarima din kanli ka tarigi nyɛla din tam koma ŋo zuɣu yili waɣala nyɛla din biɛni ka zo waɣala nyɛ din biɛni ka mori deei luɣuli kam ka ŋarima ŋo shɛŋa nyɛ zaɣ nuɣso ka shɛli nyɛ zaɣ ʒiɛhi shɛli zaɣ piɛla

Nachimbili n nyɛ ŋun di nachiinsi ʒɛ o duu ka luɣi luɣu nyɛ din bɛ kpaalɛ ni n baɣa o luɣuli ka o gbubi baaji ʒiɛ ka piri namda ʒiɛ ka yɛ goɣa dozik ka kpa ninkpari sabinli

tumtumdiba nyɛla bin tam zuɣusaa kuriti zuɣu niraba ayi nyɛla bin ƶɛya ka di nyɛ tingbanni ka girada nyɛ din ʒɛ bi luɣuli ni ha n ti tabili kpukpali tihi ni tihi zaa ha

Dabba anu nyɛla bin ʒɛya dabba anahi nyɛla gbansabila ka do yino nyɛ gbanpill nira ka tihi ni mo maha nyɛ din ko n giliba boosu piɛlli nyɛla din ʒɛya n ti pahi piikaabu bila ka gbanpiɛla nyɛ ŋun gbubi marafa ka gbansabili gba gbaali gbansabili yino nyɛla ŋun yɛ sooja niɛma ka gbubi marafa

bi bihi ti tabili ninkura nyɛla bin piɛ foli n ʒi adiiku nima sona pa dizuɣu paɣa nyaankurigu nyɛla ŋun ʒi taha chichɛla ka zaŋ kpalaŋ bihi ayi n niŋ di puuni ka binyɛra bɛ kpalan bihi ŋo ni ka o yɛ chinchin niɛma din nyɛ noonbihi noon bihi chinchini

salin gbiriba salo nyɛla bin galisi bɛ boɣali ŋo ni doo nyɛla ŋun yɛ sitiri piɛla tam kunkun zuɣu do yino nyɛla ŋun yɛ liiga din kama nyɛ zaɣ nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ gbambihi nyɛla din ʒɛ bi luɣa gbuni

Zahama gbahabu shee zahama maa nyɛla bin bɛ gbambihi ni gbambihi maa kama nyɛla zaɣ nuɣso ti pahi zaɣ vakaɣa paɣaba ʒɛla ŋarim gbuni ka zaŋ o nuu pa ŋarim maa zuɣu ka zaŋ o nuu tabi o tiɛnga paɣa nyɛla ŋun gbubi gbambila din kama nyɛ zaɣ nuɣso ka zahama bɛ dinni

palli zuɣu lora nim nyɛla din tamtam palli zuɣu ka lora nim nyɛ din bɛ palli ŋo zuɣu ka yɛ liiga sabila ka yɛ jɛkɛt din kama nyɛ zaɣ baŋkom tam dizuɣu lora shɛli nyɛla zaɣ dozima ka shɛli nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka zaɣ vakaɣa ti pahi zaɣ piɛla gabi dinni